Salin gbiribi n ʒɛya la ka tihi ni mori ko n giliba bi shab nyɛla bin gbubi soobuya ka shab gbubi tahapona doo n ʒɛya zaɣ titali la ka o ningbuni kom nyɛ zaɣ sabinli ka o sitira nyɛ zaɣ piɛlli

Pɔra nyala din nyɛ gamu palli zuɣu ka salɔ pam be dini ka tihi koŋ gilli ka salɔ shab ye suweta nima.

Zahima gbahibu shee. paɣib ni. dɔbba n-ku koŋ gilli ni. ka zahima gbambil puuni paɣimaa pam nyala ban ye liiga bɔɣi bihi kabɔn bɔbs kabi nin gbinkom nyɛ zaɣi sabila.

Paɣa ba ayi n nyɛ ban ziya n wari bikali waa. kadiresi bikali dreesibu. ka niŋ suhi piɛli n wari waa ŋɔ salo pam nyɛla banzi bi nyaaŋa bipam nyɛla ban ye sitrisabila paɣa n nyɛ ŋun ye ashibiti nema nze bi nyaaŋa la kadi kom nyɛ zaɣi vakahili kabi koɣili zaɣi piɛli.

Daguli kokoha n nyɛ ŋun zi ziya zayala birashi nim ti pahi tulaale nima ni dim maani namda be di tahi pɔŋ puuni ka o gbubi basket, ka. okom nya zaɣi orenge kala la ɔ nyala ŋum pili zupiligu. ka bahi. lari.

Yiya n ku kparim kpeŋɔ zaa ha ka tihi ni lɔra nim nyɛ din kon gili, n ti pahi mɔri, yiya maa chamsi nim nyala zaɣi tankpaɣu kala. ka dipɛɛntanim nyɛ zaɣipɛla , ka mɔri maa mini tihi maa mi kala nyɛ zaɣi vakaha

Silimiim paɣisara ni nachimba nyɛla ban zali taliviisa ka lihiri di puuni ka tihi kɔŋgili ba ka laatinima nyɛ din kɔŋgili ba ka bɛ zaa nyɛ ban do bɛ bindɔna zuɣu ka ye liiga bɔɣibihi.

Daa dibu shee n bɔŋɔ , salɔ nyɛla ban laɣim na daa dibu shee, kabɛkuli zaŋ takayuya nim n to n gili luɣili kam, dɔbaayi ʒɛya n niŋdi daabilim la ka zahi ma be mŋanbihi puuni

Paɣa n-nyɛ ŋun chimdi waagashe. Kurifootu nti pahi sala ni siliba nyɛla din tam buɣim zuɣu. Piɛɣu m-baɣi o luɣili la ka o gbibi sua ŋmaari waagashe. Bɔɣiti din nyɛ zaɣ' piɛlli la za o sani ka waagashe tam di zuɣu.

Salo nyɛla bin ʒɛ bia ŋo nyaanga ka bia maa mii nyaɣa dala ka yɛ sitira piɛlli ka so jinjɛm jiisɛ ka piri namda dozim salo maa nyɛla bin niŋ suhupiɛlli ka bia ʒɛ o nyaanga ka gbubi namda o nuuni

Fulanibihi ni dobi. n zɛya la. bi paɣib maa zaa nyala ban pa sarit ka ye nyin go koriti bidibilso n zɛ bi nyaaŋa la bi nyala bin gbubi. binshɛɣu bin mali chan ti toori komla.

Niriba ata n-zaya la. Paɣa so ŋun zaya maa nyɛla ŋun ye sitir' sabilinli ka gbibi bia o nuu ni ka bia maa ye sitir' piɛlli. Gbampiɛlli n-za bɛ sunsuuni ka niŋ suhupiɛlli ka bahi lari.

Paɣiba ata n-kuri dundɔŋ ni la ka yino gbubi sɔɣu kaani dundɔŋ bia n-ʒi bɛ nyaaŋa la ka gaɣili nyɛ din ʒe di luɣili ka kapu din kama nyɛ zaɣ'nuɣuso pa di zuɣu paɣa so ŋun gbubi sɔɣu kaani maa ningbunkom nyɛla zaɣ'tankpaɣu.

Gamo nyɛla din niŋ palli zuɣu ka lora pam saɣam niraba ayi n ʒɛya la ka yɛ sitri piɛla loori n ʒɛ bi nyaangi la ka loori maa kama nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bi pilli taapooli zaɣ nuɣso

Bihi be paakini demda, ka tihi ni mɔri kon giliba ti pahi shikuru duu bihi maa zaa nyala ban ye sitira, ka ŋmeri bɔli bɔli maa kala nyɛla zaɣi piɛli ka zaɣi sabinli tonto ngili

Silimiinsi bibaanahi n-ʒia ŋɔ ka nyɛ ban pɔhiri kamantoosi n-niŋdi gbambihi ni. Paɣiba ayi n-nyɛ ba nti pahi dɔbba ayi ka paɣ' yino ye siŋgileeti zaɣ' piɛlli ka zaŋ binʒee gbini o nyiŋgoli ni.

Daa bihi n nya bin' laɣim. n zi bidaguya. gbuni ŋɔ. ka bi niri b ayi ye sitiri zɛhi ka yinɔ nyɛ zaɣi ti tali ka bi niŋgbunkom kala nyala zaɣ' sabila loori nyɛla dinzɛ bi nyaaŋa ka di luɣa boo zaɣi zaɣ vakahili.

Paɣa nyɛla ŋun ʒi kom gbuni ka gbubi. zahama, kala zaa ka niŋ suhupiɛli ka so chinchini din kala nyɛ zaɣi nuɣuso ka zaɣi dozima. bɔmbɔ di puuni, ka ye liiga dim bɔmbɔ kala nima ka bɔbi bɔbga zahinsɔ ɔngbubi ɔnuu dim bala la ni nyɛla zaɣi karili

Kombonsi naa n dihi nachiinsi ʒiya ŋo ti tabili o nyaan dolibi zaa sa ni bin bɛ o sulinsi ni tihi ni mori ko n giliba ka katawiya zaɣ ʒiɛhi zaa sa deei luɣuli kam doo n ʒi kuɣu zuɣu ka tabi o gbiɣu ka yɛ

Bipuɣinsi anahi n ʒɛya ŋɔ, ka gbubi tahi pɔŋ n diri bɛn dirigu bi niri bi ayi nyɛla ban bi bɔb bɔbsi ka niri nyɛla ban bɔbi bɔbsi, ka yinɔ liiga kama nyɛ zaɣi sabila.

Paɣa n ʒiya la ka bahi lari ka yɛ liiga ka o ningbuni kom nyɛ zaɣ sabinli ka o gbubi foon o nuuni chinchina nyɛla din ko n gili o nyaanga

Shikuribihi mini silimiiŋga n-zaya la. Bihi maa zaa nyɛla ban ye sitir' yinsi ka di kama nyɛ zaɣ' dozim ka di gbunni nyɛ zaɣ' taŋkpaɣu. Silimiim paɣa so ŋun za bɛ ni la nyɛla ŋun ye liiga piɛlli.